tini mancho seese fultinohu umo bonkooyyisidhe afaleteno babaxeewwore xaaxidhe qotisera maa suxxitinoro kulle''e.

Kuriuu owaante uyitanno manniwa roore yanna iima qolte caabbicho xawisse giddora qolte la'annohu hiittoo xiwana la'anno woyiteeti

Tini kalaqunna qoixeessa labbannoti wayi gamano lawe leellannohu hiitto garinni fito kayinsoonniro hedo noo'ne?

kunino seesilleno assinoonnihu huxxu aana horronnihu borreessine ka'niro leellinshara hasi'nooniti hedo maati?

Kuni fayyimmate umi diriminna layiinki hospitaalehu sumudu malaati mereeronsa noori sase qaaqquulle amadewuti woroo fannoyi anga maa malaatissannote?

tinni qalaameno bxxehuni seesahi ikkite bicca qiwaati labbanota rorre yana buuxanori ayiootti

Tini alba higge leeltannoti seessaho horonsi'nanni vaasiliine iseno, kakkahunni loonsonnita ikkitanni danaseno bulla booraati, hatteeno mannu duucha woyte bisohonna albaho riqqanno.

Tini gaxarete woyi baadiyyete akkawaawera sidaamu giddo loonsoonniti hayissote mine ikkanni babbaxxitinnoti gangalattote

Kuni biifinsara horonsi'noonni babbaxino girgirdina hincilaalote loonsoonniwa gola assine horonsi'nannihu sidaamunni mayyine woshshinanniho?

Tinino ooso babbaxitino ama'no xawisate fulitinore mereeronsa leellittanoti akawawe agartanoti su'minsa ayeeti?

Konne muuziiqu massara roore yanna amma'noyirino amma'note gobbaanni ikkitinorino horoonsi'dhannoha ikkanna ayee woyiteno umisinni dandee uurreenna mannu mulesi coyiranni mannunnita dimintse harrannoha ikkasinni afaminoho. Konni su'mino maati?

kuriuu faashine lainohunni roore yanna lekkate qodhinannire ikkitana baxxinohu albiidi kolishshirannohu sumudu malaati noosiha ikkanna isono alamete deerrinni kalqete mayiine woshshianni?

Kuriuu seesiinse gundoonniri masoowe buddeena wodhinannitinna badhee higge hocco aanaho worroonniti maayi horo uyitannoro ayi kulaekka?

konne footote aana leeltanni noori sidaamu bude leelishshate fulte torbitanni nooha ikkana badheenni qaacco leemmichotenni loonsoonnita amadde albaanni diina go'liteewota maati yine woshshinannite?

Kuni manchi haare shiqinoti odoo isi gashino mine labbanotta ikkasenni umo woyi albisaancho ikkittanoti maayi hedooti ?

Kuriuu seesa budu sagalete mine yinanniwa albaa fule uurrinori sirbaanchu su'mi aye yinanniro annisiha ledo kuli

Kuriu misilete aana leeltannori sasu manni danansano faranjete dana afidhinore ikkansanni baxxinota sidaamu budi hocco diphite ofolte nooha ikkanna badheeni noo labballi udirino tisherte aana worroni sumudi maati?

Tini mancho umoho shurrubba assidhe sidaamu giddo loosi'nanniha danancho farsha assine gonne qolle ka'ne wodhite albaanni waajjo bixxilenni loonsoonniha umoho sammote birxichira wodhite no.

Tini dikkote akkawaawera nooti babbaxxewohunni weesete hooffanni usurre daddaloho fushshine hirranniri su'mansa mayine wishshinannireeti?

Kuri"u babbaxxino daddalo dadda'linanniri elekitiroonisete uduunni roore yanna maa horonsi'ne xaggannanniro ba'eyo uduunnicho kula dandiitinanni?

Tini seesallitte mini uduunnicho ikkitinoti baxxinohunni gonxanni kilaasera worrannita ikkitanni su'mase mayine woshshinanni?

Kuni maxaafi qixxaawinohu ameeriku daga alamete latishshu uurrinshanni afinoonni woxinna ogimmate irkonni afi'noonni itiyophiyu rosu ministere qoqqowu rosu biirora uytinoha ikkanni sidaamu qoqqowi giddo hittee rosaanora uyinoonniho?

Tenne bunu minenna sagalete mine leeltannoti baxxino darga hawaasi quchumira mannu sagale saga'le hidhe heerannowa afantannoti iima qolle gannoonni sumudise malaati maati?

kuni pirofeserichu birhanu neggihu rosu looso woyyeessa dagganno ilama heeshsho woyyeessa ikkitinota rosu ministerichi odoo asse xawisanni no.

Hayya kuni manchi bunu giddo maa worroonnita la"e angasinni amdinohunni hiissanni nooro borrotenni kulu"e?

Tini baxxiteyooti qoteho laxxanfoyiisiti woy xallanfoyyiti konni manchira baxxitinnota badooshshe uyiitannota ikkitanni woy maalalete su'ma leellinshara horonsi'nanni beeddakko ikkitanna sumudu woroo hige noota xawissanno

lamu manni babbaxitino xexerisu motore aana ofolte mitte kawaa nooti diskowere labbanna ka'aa higge nooti bokisere labbanna nota ooffanni albilitte hala'lado doogo aana hadhanni no.

Mini saada giddo gaamantannore ikkite su'mansano gereewo yine woshshinannireeti. Kuri giddo babbaxxinobu duumuno bulluno noonte gede albaanni hige itanni noohu dani maati?

kriuu maxxafa aana iima higge fuulitinori babbaxitini politikunna babbaxitino biloonyu minnire ikkitana wro fulitinori ayiootiro mitu lamuyiha xawise

Tini mancho sidaamutta hayyonna bude leellishanotta ikkasenni babbaxinoha qoteho tuqinoyehano udi'noohano babbaxewo daninni loonsonniha angasera worte amadinohu Su'mi maati ?

Tenne odoo haa'ne shinqooniti baxxinohunni giwirinnu baadiyyete wido loonsonniha leellishate ikkanna konne loosaasincho xa'mitanni nooti gazeexitte su'mi ayeeti?

Konni giwirinnu qooxesra giwirinna looadhe galtinnor babbabaxewotewo yaanna lukkuwa ceannote ikkansay afantanno

tini qooxesuwa akawaawera baxehunni biifano darga lawanni kayissonni haqqera badheeni noo kibbe mayi maani. loosire ofoolinoro kulitinannie

Konni baadiyyete muro ikkinohu babbaxxino giwirinni loosanno woyte masimarunni kaayisanno kaashshina isi loonsanni horo maati

Kuni kaameelino wo'manka woyite biiloonyehonna hodhishshaho xaqqa'mitanno horonsidhsnno. Babbaxxitewo gaxarete dandee fulannohu hiittooho? Motorete injiine amadino daafooti.

Kuri mannuwa mittowa gamba yite mittu hari giddo songo harissanni noore ikkitanna mereeroho nooti dukko meyaati manantsire wodhite alba qolte la'anni politiku haja hasaawissanni no.

Tini laalo wo'manka woyiite giwirinnu faranjete ledo karsiise abbinota ikkitanni, iseno horoonsi'nannihu mayii ledootiro kula danditinannieni?

tini baxxinohunni turizime labbanoti babbaxino sidaamu jannooti hawulte loonse hawaasi quchumi giddo worroonni dargi su'mi maati?

Kuni leellannohuno biirote giddo worranni maggaarraja ikke masikoote mastaawotete loonsoonnitera giddoo qole arrisho e'akki gede golannoha ikkanno

Tini sagaleno babbaxitino suuqete abine pasitaho yinannitana timaatime dinichao shaananna duume woxe labinore gamba asine loonise injeera iimaani wore initanni he'nnoyita leelishano misileti

Tini amma'note minna muuziiqa baxinohunni baalunkura leeltannokkita ikkasenni baxxite afantannote, badheenni worroonniti gitaaree, albaanni worrooyiiti maati yine woshshinanni?

kuri"u maate gamba yite babbaxxeyooha sha"ete agatto agganni no mitteeni ofolte mereeronsa sidamuyiita qolote koote uddireyoohu mittu manchino kawa hige la"anni no

Kuni ofolle noo siileno babbaxxitewoti hinko seesiisi'nara babbaxxewo backeria hoo'late horonsi'nanni uduunnicho ikkanni hinko biifise waajjo assannohura jawu manni seesano asse horonsiranno.

Tini sidaamu giddo jawa darga biilonye amadinote biilonyeho fulano manni xaare adhanottanna, sidaamu giddo Afaguwahite ikkitinotta xawisano

Kuni biifisate horoonsi'noonnihu babbaxxinohu shaama lawannohunna awawa lawannohu gamba yee leellanno basera iimaanni qixxeessinoonni borro sidaamu afiinni mayine woshshinannite?

Kuni geerchu manchi budunniha ikke badheenni buuyyote minnoonni mini huxxano sheekkunni huxxinoonnihura alba hige ofolle uddire noo seemma maa leellishshannote?

Tini iimaanni higge leemmunni loonsoyi qiricci giddo biifinse seesillinoyiti biifisate calla horoonsi'noyitenso badooshshise mayira giddi qolle qansoyiro kullenke.

Tini egenshshiishsha xawissanno misile baxxewooha fayyimate horo uuytannota beete abrihaam hospitaale leellishshanno taapeeli iimaa hige leellanno.

Kuni gaxarete horoonsi'nani giwirinnu hayyoonni murote hayikkinsara qixxeessinoonni wayi misileeti

kuni jawu sidaammu giddo geerru giddo bude amade ofollanno geercho ikkasinni afaminoha ikkanna albisi gaacheeni aana leellishshara hedinno hedo maati?

Kuni kaameeli baxxinnohunni sdaami giddo bunu dureeyye hidhitannoha ikkanni isira uuyiinoonisi modele lemoote kawa fultinoti maayiinannitekka?

Kuni manchino babbaxitino darga roso aanni nooha lawannohu isino woroonni qasire charge mabiraatewiinni adhanni iima girgiduwiinni aana xawissanni nooti Maati yine woshshinannite?

Kuriuu mannuwa sidaamu hocco goowaho suxxite qaccenna qaccete sidaamu mootimmari waannuullu ofolteenna mereeroho kayiinni ofolinohu mamii mootimmanna biillonyeeti.

Tini misileno leellishshanonkeri kursete yinanniti sagale wodhine intaniti aanaho baxxitewo seesinni loonsoonniti hocco aanaho qolle suntoonniti aanaho degimo amma'note mine lawannoha masqalu milikiti siilla noosete.

Tini sidaamu giddo babbaxxiteewo basera afantannoti murote dana ikkanna laalchiseno aaniidi qoola sholoolame giddiidiha fushshe leellishshannota xawisannoho hakkini sae goomishshisi haanjaahonna laalchisi aana waajju nooho.

Tenne la'neemmo footo aana leellannohu hawaasi quchumira baxxinohunni koriider limaate horo aate loonsoonniha mereershsha ikkasinni afaminoha ikkasinna konne daye maasiisihu ayeeti?

Kuni murote giddo mitto ikkanna babbaxitino haqquwa giddonino bowire lophannoho isino roore yanna afamannohu hiikko qooxeessuraari.

Kunni gashshaanchino afamannohu babbaxxino annuwate qeechi giddo ikkanni isihuno sidaamu giddo su'misi luphi yee leellannoha ikkannohu annisi su'mi ayiiti?

tenne daddalu basera babbaxitinore bulluubba labbannore wodhe dadda'lanni no manni kuri lame meento lawannori albaanni qase hiranni nooti mereeroho heedhe shiibbi yitinnoti maati yinannite.

Kuni leellannohuno sidaamu mini minnanni gara aanaho loonsoonnihu babbaxitewo weeseno leeltannohu assara yaanno maxaafa lawannohu. Kuni maxaafino giddosi amadewoore dileellishanno.

Tenne sagalimma xaqa'minanni horonsi'nannita ikasenni afantino sagale gatinni loonse haa'nanni muro tenne abbitannoti sagalete dani hiikonneeti?

Tini misilete aana nooti gitaarete yinanniti huuro uyitannote su'mase gitaaret yine woshinanni

Tini misilete aana leeltanno hodhishshaho horonsi'nannita ikkasenni afantinnota lamu goommita ikkite baadiyyetenni quchuma fushshinayi manna gongo'minshshannita labbannoti su'mise maati?

Tini seemo beetto babbaxxitewo seesa assidhe umu dananchise aana xoxxoro lawannore gurdite hakkunni sidaamu bude leellishshate umo amaxxinanni gara xawissanni noota ikkitanno.

Tini babbaxxitino sidaamu giddo leeltanno kalaqo giddonni lkkitanni wayi dirre haranno lagi aana qacce qaccete haanja dubbo amade dirre haranni noo waa lawanno

Tenne misile aana leeltanni noota hayyono horoonsidhe babbaxxitino daga daggeenna insara xawinsanni hee'noonnita xawissanno footooti

Tini bulla bisoho riqqinanni looshine albaa higge uurrite badheenni daye shiinqaaddu albahono riqqinanniri buuro lawinse loonsoonniri duumenna waajjo no hamaaraawe danitino duunante no

Kuni samueeli balayne qaa'me yinannihu sidaaamu ejjeettora albisaancho ikkenna awaasi giddo rosaanote kolleejera roso rosiisannohanna.

Kuni boohaarshshu mereershshio leellannohu adinaaqoori yinanniwa hawaasi haayiiqete gami aana haaro sheekku mininni loonse biifinsoonni darganna baxxitewoota zebira labbanno doogo leellishshanni no mereeronsa.

Kuri"uu abbaa koddaoo yinayiiri haayiiqete gami akkawaawera haayiiqetenni fushshine mannu xaqqa'me sagalete xaqqa'manno qulxxu'mewiinni gatino maala itate horoonsidhanni hakko uurrite agartannoreti.

kuni uduunnino mine babbaxitino horo uyitannore ikkitanna meesane haqqe bocate horonsi'nannitanna woleno ise ledo nooti haanto hayisso mindaniti billawaoono haqqe murrannireeti.

koye shiinqaaddu qaaqquulli mitte rosu kifile giddo ofolte rosiisaanchu rosiisayi nonsata harunsitanni noota leellishshanno misileeti.

Minu giddoonni baxxino darga uduunne ofoshshiinshanni komodiino aana seesaho loonsoonni carqe iima qolle aanaho qolle tungoonniti hamaaraame dananna baxxewooha duumo dana afidhinoti leeltanno.

Tini hodhishshu aana hadhanni noo makeenna woyi kameela labbanni gonnee higge motorenna mannuno albaa hige polisete makeena lawannohu alba hige daanni noota leellishshannote.

Tini babbaxitinoti baallanuti yinanniti supirimaarkeetete leelitano sagale adotena babbaxiteewota adoteni fullitano horro uyiitanoreti, kokkaona alimunend oota yinayir gamba yite no

Kunino dubbu saada ikkinohu hayissote mereero waanna doobbiicho yine woshinannihu sidaamu afiinni waajjo bule ikkinoha albiido heeshi yee alba hige qaafanni noota leellishanno

Tini qaaqquullu rosoho hadhe mitte insa rosiissanna ofolte heedhe rosaano baalanti rosiisaancho seekkita horo takataaltanni noota leellishshanno.

kuni maxaafu leellishannohu sidaamu latishshi waanna albisaancho ikkinoha teguyenna babbaxitinno dukko'o looso tsaanfe giddo amandoonnita leellishshanni nooho.

Kuriuno sase meenti sidaama da"aattate daayinore lawano visit Sidama ytano borro afidhinotta qolo udirre no

Kuni ganigalatote mereerishiha daddallo daddallani nooha su'masinno puulete yinanni godo'lle mittu manni isenni mimitu ledo kipho ikke godo'llanota ikitana quchumubate akawaawera godo'llinani godo'lleeti

Kuri ooso rosaano ikkottanni gobbate fonqolirra irsase amade woraqatu aana malatensa ofoshishani nootta leellishano

Kuni manchino sidaamu giddo babbaxxiteewota sidaama labbannota odoo hare shiqinnoha biirote ofolle hee're odoo babbaxxeewo garinni mannaho leellishshannota xawissanno.

tini sagaleno babbxxiteyoota sidaamu budu garinni horonsi'nannita ikkitanni tima bu'lunni ganne shaqqe heereenna sayinete qixeessine shiqinsheenna shaanunni inatanniha lawano konneno danbete coommanno gede asse sidaamu assawano

Kuri babbaxxiteyota ga'labbo agartannore ikkitanni gamba yite mitto polise mine sibisawa ofolte noota leellishshanni noo polisubbate misileeti tenne misile aanano babbaxxeyoohu kawa hige la"aahuno qaccete badhe heere lekkasira anga irkire noohuno leellanni no

Tini sidaamu giddo afantannoti babbaxitino baattote ofollana dhegge ikkittanna waahi hunda haanja muro noottanna jawu fonchi nootta leellishano misileti

Babbaxxitino madaabbara giddo worroonni muro woy madaabbaru giddo no bushshi laashshe fushshinota kuri salaaxanna babbaxiteewota itatte xaqqa'minanni sagale labbanno mutooti.

kuni lamu mannuwa baabbaxiteyo sidaamu giddo latishshu biirionni gamaba yitinori mereeronsa difote daabbo woreenna qaccete shaamu nooha xawissaanni noota leellishshannori babbaxxiteyo owaante utiitanno mannotaati

Tini misile leellishanohu giwirinnu giddo mittu loosasinchu beetti waa dare bohe qolanni noottati

Kuni sidaamu giddo baadiyyete akkawaawera anfannihu gaxare higge shiqqi yitanno doogo mereero mannu dikko haranna sasu leellishshanno leellanni no badhee higeno akkalla minna no.

Tini baxxiteyooti qaancu aana hange hee'noonniti baadi xagga labbannoti cancanne araddoteyi woy babbaxxeyoorinni tu'ne ka'ne arrishshote worroonniti hakkiinni gamba assine udulateeti babbaxxiteyo xaginaatira xaqqa'minannita labbanno

Kuni bule ikkinohu geedimo lawannohu mini saada ikke horo aannohu ikkeyooricho alba qole la''anni barri yee iima hige gotti haxosi asse la"anni noota leellishshanno

Tinni maateno gamba yite babbaxiteotta dibe labbanore hanqafe miteenni umoho kofiya wodhite hakuno babbaxiteo budinni woyi akawaawete loonsooniha lawanoha baalunku umoho labballu wodhite albaanni seenu kayinni debe amade leellano.

Tinino babbaxxitino daddalu basera nooti zambilletenna babaxitewoota agante loonse seesiinse shiqinshoonnita mannu hidhanno gede albaanni duu'nine dadda'linayi hee'noonni labbanno baseeti